niriba nyɛla ban n-be palli zuɣu lala niriba maa nyɛla silimiinsi bɛ so nyɛla ŋun gbubi daɣu ka di nyɛ zaɣ'dozim paɣ'so beni ka ye liiga sabinlli do'so gba beni ka ye kɔntrakitanima niɛma

Bari nyɛla ŋun do Ashibiti ni ka alaafee tuutumdiba za m-baɣi o alaafee tuutumda ŋɔ yela neen'piɛla ka zaŋ binyɛra pɔbi bɛ nina ni bɛ nyɛla ban kpɛhiri bari maa kom.

Niraba ata bɛ salima gbibu shee niraba ayi yɛ liiga din nyɛ zaɣ dozim kodu tihi sa n baɣaba kpaakpa tihi gba biɛni kom do tiŋa

Bi biɛla salima gbibu shee ka gbi boɣa kom nyɛla din doya bi puuni so pili zipiligu gbambili nyɛla din ʒɛ tiŋa ka koma bɛ dinni

Kodu nim npa teebuli zuɣu ni naanzuu paɣaba nyɛla ban ʒiya ka sa katayuhi katayuhi maa nyɛla zaɣ sabila paɣa so yɛ liiga piɛlli ka gbubi o bia ka o yɛ liiga piɛlli

Paɣa n ʒi tiŋa ka gbubi o bia kuhura chɛchɛ do n baɣaba moto do tiŋa paɣasari bihi ayi ʒɛya ka yɛ liiga din nyɛ zaɣ dozim laati pool gba biɛni

Niriba nyɛla bani bɛ maka n gindi Kaaba kaaba maa mali la tani sabinli ninvuɣi ahɛba bɛni bɛni maa pam nyɛla Silimiinsi bee laribawa nima ka gɔbi chinchini piɛla.

Paɣa ʒi kuɣu zuɣu duɣura o zaŋ tahapoŋ tam teebuli zuɣu kurifooti ʒɛya ka sala bɛ dinni ka duɣu tam di zuɣu paɣa maa ʒimi baɣa yili

paɣa mini o bihi n-diri bindirigu ka varivari do bɛ tooni dukuno o duɣila adu-a n-niŋ siliba sabinli ni ka zaŋ chɛriga tim ni o toogi ka zaŋ o nuzaa gbubi di liŋa ka o yidana sabila ka o zaŋ adu-a maa mini dakuno tam o tooni ni siliba kɔpu

Namda nim biɛni ka bi zaŋ yɛri n mali namda nim maa shɛŋa tana nyɛla din gba biɛni katayuu sa n ʒɛya namda nim maa pam nyɛla biraawn ka chinchin din nyɛ zaɣ dozim gba biɛni

Ninkurigu doo n ʒiya ka zuɣu chɛri ʒɛya chɛri o zuɣu zuɣu chɛri maa pili zipiligu Anfooni nyɛla din biɛni ka faan gba biɛni bi ni chɛri so zuɣu maa piri namda sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu

Nachimbili n ʒɛya ka gbuni baaji ʒiɛ ka yɛ liiga din nyɛ zaɣ dozim ka yɛ chinchin liiga pa dizuɣu o pilila zipiligu ka kpa ninkpara teebuli ʒɛ o nyaanga ka o piri namda ʒiɛ

Paɣaba ayobu ʒɛya bibanu ʒi taha yino maa bi ʒi tahali ka yɛ liiga zaɣ dozim tii din kuui ʒɛmi ka zoli bɛ bi tooni

Paɣaba ata kpabi bihi bi nyaanga bi niraba ayi ʒi kpalansi bi zuɣuri ni mori nyɛla din biɛni tihi ʒɛmi bi puuni so piri namda piɛlli ka bi puuni so zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi o bia maa

Bindirigu n ʒɛya ka boraadɛ bɛ bindirigu maa ni gali kpulaa ta gba bɛni ni zaham ni manʒa bindirigu maa bɛla ayuwa ni

Bihi anahi bɛ moɣali ni bi zaŋ boɣati nim tim moɣali maa ni n toori kom bi yino pili zipiligu bia yino yɛ liiga din nyɛ zaɣ dozim

Bi biɛla salima gbibu shee tankpaɣu nyɛla din duɣu doya ka kom doya ka tihi sa n gili katayuu biɛni ka nirabaayi ʒi di loŋni kom gaɣa nyɛla din gba ʒɛya